Inimilo ndwela ili alukyinji, inimilo yino bakyibyalamo ka majaani nga kali mu line ka miliya bulayi itayi wenimilo eno iliyo tsi njinji tsindeyi naabi nga khulikho kyimisaala kyimimiliyu ate kyimileyi.

Inzushi ingali nabi nga ye pangile mu biyuyu bibili shilala khu mukhono kumulayi ishindi khu munyeletsi nga imiliyu nabi ilimo bu line bu mali ni bwa yellow inzushi yino iliwo khatwela khali ukhwambukha khukari khagatile biyuyi bi bili bino.

Isi tsingubo tsawukhanila namwe langawo round about nga ili mushibuga tsindulo iliwo bibyombekhe bileyi naabi byetsi goroofa nga bilala babimbila kamabaati kamabesemu bibindi kamawaanga ni khungudo khwene iliwo tsimotokha tsili khutimilakho

Umukangi mutwela uwikhaale ano wakwarire i'mask imwanga webo wakwarire ne ku'jacket kuwaanga wafunyile imooni yewe indwela, akhakhakakho khulola mukuuma khaboona buwuukha mufwiti bwesi khukhaboona ne tsimooni ta namwe khalange i'microscope.

Kameetsi kamanji nabi namwe i'nyaanza nga i'nyaanza yino ilikho abaandu bataru bali mu rangi imali nga mutwela wasutile kamakhono kewe mu ngaakyi wa'ambile ni kumulobo, babaandi babili bimile busa.

Kyi misolo kye mu shisaali kyesi balanga rhino nga kha kyi kyenda ano mukyewa kyibili, kutwela kufiti kutwela ku khulu i kyewa imiliyu, inyuma we kyewa ino iliyo kyimisaala kyimikali nabi kyabuwana i kyibonekhane nga shisaali.